Abezempilakahle bahamba behlola abantu ngemikhuhlane engabe isivamile emphakathini. Bahamba begqoke izigqoko zokuthi bengatholi leyo mikhuhlane bavale amakhala lemizimba.

Leli ligcikwane elihlasela kakhulu abantu abale immune system e-weak. Lapho ethelelwana khona umuntu engabaduze lomuntu kumbe ehotshe umoya ofanayo lowomunye.

Leyi kwakuyindlela eyokukhangela ukuba umuntu ulegcikwane leCOVID-19 elalidumile ngezikhathi zika 2019 lo 2020, igcikwane elalivele eChina.

Nxa omongikazi begqoke so kutsho leyomikhuhlane iyatheleleka uma umuntu ungasondela eduze kwakhe njalo leyomikhuhlane umuntu nxa engakhwehlela usemaduzaneni sokungenzeka akuthelele igcikwane.

Nxa umongikazi egqoke "so" uyabe ekhangela ukubana lowo muntu amuthesitayo ulalo yini lelogcikwane. Uma elalo yena uvikelile. Kufana lesikhathi sika 2019 lo 2020 lapho okwkule "Covid" khona.

Ngabafana abathathu abathatha amanzi emfulweni. Amanzi lawo akahlanzekanga angadalela ukuthi becine begula ngoba lapho abahlala khona emakhaya indlela yokuthola amanzi ahlanzekileyo inzima.

Emakhaya kuvamile ukubana abantu bethathe amanzi ezizibeni zamanzi. Lapha lawo manzi ayabe engahlanzekanga ,kodwa abantu bama "health facilities " bayakhuthaza ukubana sinathe amanzi ahloliweyo.

Ukugula ingqondo yinto esivame kakhulu emsukwini zakhathesi. Ivame kakhulu ukukhwezela yikuthatha amadrugs lezidakamizwa ezingalunganga emzimbeni yethu.

lapha kulapho umuntu agijinyiselwa khona angaba lomkhuhlane esemaduzaneni lesibhedlela nxa engafika esibhedlela bengamupha imithi bemelaphe nxa kukukhulu engahanjiswa esibhedlela esikhulu

Lezi yezibhedlela ezincane ezitholakala emalokitshini lapha abancedisa khona abantu ababuyayo nxa sekuyikuthi sebedinga usizo masinyane nxa kuyikuthi abakwanisi ukubancedisa bayabahambisa ezibhedlela ezinkulu.

Emakilinika kulapho abantu abavame ukuyakhona "if" umuntu esegula kakhulu "before" bemusa esibhedlela esikhulu. Yikho ukubana ethole imithi ekhangelwe njalo ngabomongikazi abasemalokitshini ukuze bemuse esibhedlela esikhulu.

Lapho abantu abavame kakhulu ukuyakhona ma begula njalo bexwayiswe ngendlela ezihlukileyo ukubana beqhubeke bephila kahle imphefumulo yabo igcineke kakhulu.

IZibhedlela lamaKiliniki bavamile ukuhamba emagirosa kumbe lapho abantu abakhona ngobunengi behamba bekhankasela ukubana beziphathe kuhle, njalo bedle ukudla okulungele imizimba ukuze bephile isikhathi eside.

Kulapho abantu abanceswa khona uma ukhubazekile, njalo ulimele kumbe ugula kakhulu. Ungahamba lapho bayakunceda kakhulu bekuphe imithi engakunceda ukubana ululàme masinyane.

Lapha kuveza omama labogogo bethwele abantwana okutshengisela ukuthi bavela esibhedlela ukuya khangelisisa ukuthi abantwana balenkinga ngani yani kumbe baqeda kukhangelwa baqeda kuthontiselwa umuthi oweminyaka etshiyeneyo

Bayasinceda uma sisizwa ubuhlungu emizimbeni yethu. Kufana lalowu ugogo okhangelwa amehlo, kusetshenziswa umtshina owesimanjemanje owabuya labelungu bekhangelisisa amehlo akhe ukuthi angabe elenkinga yani

Ezibhedlela ngaphambwana umuntu ehlolwe baqale bethathe inalithi encane bemhkabe emunweni ukuze bethathe igazi eliyaphuma behambe beyelihlola bekhangele ukuthi inkinga ingabe ingaphi.

Kwelakhathesi sokwavela imithi yesimanjemanje enceda ukuthi ingaphakathi yakho ilatshwe. Lapho bayabe bekhangele khona ngemitshina eyavela kwabelungu .Ukubana bekhangele ngaphakathi betsho uhlupho lwakho.

Odokotela bakhathesi sebelemitshina engathandanga ukuvama endaweni ezinengi ungawutholi kwezinye indawo uwuthola esibhedlela kuphela leyo mitshina isetshenziswa ukukhangela ukubana uhlupho lomuntu okumhluphayo yikuyini.

Yimitshina yesimanje manje esetshenziswa ukuhlolisisa abantu ukubana bagula kuliphi i"side"lomzimba njalo uyancedisa ukubana umuntu alatshwe masinyane.

Ensukwini zakhathesi sokuvame kakhulu ukusetshenziswa imi-imitshina ukubana umuntu ahlolwe umuzimba kukhangelwe ukubana uhlupho olungabe luhlupho umuntu ezwe ubuhlungu luvela ngaphi.

Leyi yimitshina etholakala kakhulu ezibhedlela esetshenziswa ngomongikazi labodokotela ukubana behlole umuntu ingaphakathi yakhe bekhangele ukuthi ingabe ivela ngaphi inkinga angabe eyigula.

kuvela imota yezibhedlela le evame ukuthwala izigulane ivame ukuthwala kakhulu abantwana abesilisa abasokiweyo ibasa esibhedlela ibasa lalapha abahlala khona ukuze befike bephephile

Eyabuya labeLungu engafani leyethu eyesintu. Umuntu lapha ayinatha khona ezizwe esengcono. Njalo abanye abagangileyo, bayisebenzisa njengezidakamizwa, ngendlela ezingayisizo.

Imithi evame ukutshelwa ngodokotela ukubana ayithenge. Umuntu uma engela imvumo kadokotela sekungenzeka angathengi ,ngoba abantwana bakhathesi bavame ukuyi abhuyuza leyo mithi bayenze izidakamizwa ngendlela engayisiyo.

Umuthi owesimanjemanje lapho owaziwa nge drip ngolimi lwesilungu, lapha umuntu abamfaka wona nxa efika esibhedlela eze bemkhiphe eze ephuma. Leyonto isetshenziswa ukufaka umuntu umuthi emzimbeni wakhe.

Leyi yimithi yesimanje manje eyathatha indawo yemithi yesintu eyayivele ikhona kudala. Eyayisetshenziswa ngokhokho labokhulu bethu. Leyi mithi abantu bakhathesi bavame ukuyisebenzisa ezidakamizwa ngendlela engayisiyo.

owesimanjemanje owabuya labelungu ongasafani lowakudala owawuthathwa ezihlahleni lowu ke umuthi uphiwa ngu dokotela utshelwa ngu dokotela ukuthi uhambe uyewuthenga e phamarcy sokungenzeka ukuthi bengakuphi if ungatshelwanga ngu dokotela

Ezibhedlela omongikazi bavame ukubana sebetholile ulutho olukuhluphayo bayakwanisa ukubana bekuphe amaphilisi okubana uwanathe uwanathisa ngamanzi.

Manjemanje okutshelwa ngudokotela ukubana uyothenga epharmacy lapho , uyakubhalela incwadi ukubana uhambe epharmacy uyothenga , kungenzeka ukuthi nxa ungelancwadi kadokotela bengakuthengiseli

Imithi yesimanjemanje encedisa ukubana abantu bephangise ukusila sokungenzeka ukubana ungasili ngoba leyi mithi isingakwanisa ukukulimaza kumbe ingakwenzi lutho ingakusilisi njalo ingakugulisi kakhulu.

Ngumuthi wesimanje manje owuthola khona kuma"pharmacy "lasezibhedlela lapho ugula igcikwane elithile. Lowo muthi uvamile ukubana uwunathe kumbe uwugobe kuwe.

Lokhu kutholakala ezibhedlela ongeke uthole beprescabhela zinyanga lapho umuntu oyabe egula ingcikwane elithile besebe kuprescribhela wonalowo muthi ubuye khathesi ngowesimanjemanje owabuya labelungu.

Kulezizindawo kuvame kakhulu ukutholakala abantwana abancane lapho bayabe bezijabulisa bekholisa bethole isikhathi sokuhlangana labanye abantu kuvame ukubhadalelwa njalo ukuba umuntu engene lapho abantu abaleminyaka emikhulu ababathathi.

Ngumuntu wesilisa, oserawundwe yimitshina. Eyokubana akhangele abantu. Indlela zabo zokuphila. Ekhangele ingaphakathi yabo, njalo yena uzivikele, ukuthi engatholi leyomikhuhlane kiyo.

Omongikazi labodokotela bavamile ukuba lemikhankaso lapho abahamba khona lapho kuyabe kulabantu abanengi befike befundise kakhulu ngendlela ezempilakahle ezilungele abantu

Abezempilakahle balemikhankaso abahamba beyiyenza bencedisa emphakathini, bayancedisa labantwana njalo ukuthi bathole usizo nxa belakho abakushotayo bebasize nxa begula ngokubanika imithi njalo bebanika khonokho okuzabanceda ukubane besile.

Abezempilakahle bayahamba bengcedisa abantwana ezikolo njalo bayahamba bengcedisa labantu ezigabeni ukubana kumele beziphathe njani ukubana behlale behlanzekile besifundisa ngendlela okumele sidle ngayo ukudla okungangcolanga sinathe lamanzi ahloliweyo

Kuvamile ukuthi abantu behlangane nje njengo mphakathi bexoxisane ngeze mpilakahle lapho omunye lomunye uyabe eletha owakhe umbona oyabe yngcedisa omunye ukuba ephile kahle njalo ezisilise kulokhu akugulayo

kukhathesi enkundleni zokudlala imidlalo yokugijima lokudlala ibhola lokunye nje kuvamile ukuba labodokotela abayabe bekhangela ukubana abantu abalimali njalo umuntu angalimala yibo abaqala ukufika bekhangela ukuthi uhlupho lungaba ngaphi

Ngumtshina owesimanje manje , lapho umuntu ongakwanisa ukuzihlola eyedwa endlini. Ekhangelane lodokotela wakhe kumakhalemkukwini ukulapho mtshina udokotela emazisi ukuthi eyenze njani.

Indlela yokukhankasela ukubana abantu baphile kakuhle ngendlela eziqondileyo njalo bahlanzeke ngalezozikhathi besebenzisa omakhalekhukhwini.

Yizinto ezisebenzisa ukuhlola umuntu ukuba ingaphakathi yakhe ilingile kumbe ayilunganga njalo lowo omunye ngokwanisa ukufaka umuntu umuthi ukuze asile.

Yimithi eyayivele ikhona endulo eyasatshenziswa ngokhulu labo khokho bethu ukubana bezisilise, lakulolu suku lokhe isetshenziswa iyanceda kakhulu imithi leyi.

Leyi yimithi yesintu etholakala ezihlahleni eyayikhona kudala. Ivame kakhulu ukutholakala kubogogo labokhulu abayabe besezindumbeni.

Imithi yakudala eyayisetshenziswa endulo lakhathesi njalo lokhe isetshenziswa. Kathesi ezingeni lakhathesi isile"packaging" e"right",sokungani sizihambelana lemithi yakhathesi.

Imithi yesintu kwelamanje ilokhu isetshenziswa kodwa ayisasetshenziswa ngendlela eyayisetshenziswa kwelakudala ngoba kudala babephila ngalo wawa elakhathesi sokulemithi eyamanjemanje etholakala ezibhedlela.